Bandeeri réew mila amna binda bu nekka ci koom mooyi xibaari suñu réew bi bandeer bi namuy am ay cloor amna ñeenti fasanu cloor cloor bu konxat mooneka ci kaw nga ndaw a bula am bu weex bu nekkati ci jigante nga amati bu werta.

Li ay tontoor iñ i am xob yu wert ak xob yu orance ci biir xob yu orange nuy am lu xala megni lu mboxa tontoor bi dañ ko jëfando di rafital sunu dëkkuwaay wala sunu plaasi liggée kaay.

Ndi kayt buy joxee la xibaar buy xew cu su mi réew mi ci kanam kayt bina bu weex lam ngi am ay bindayu xonxay re yi ci kanam ngi wonene boram alel doomam moray kalam ci dëkka buñuy wax bakka.

Liu ma ngi wone om atti u fiwrom ñatti ñit juróomyi yópp ay mag leen yu ci biir juróom yunoon ñaari jigéen la ak ñatti guur ngo xam ne mag leen beneen góur gu mag bi mngi taxaw tiim leen ak ñatti xale benneen xale bi mngi jonkon ci kanam ñeneen ñaar yaa ngi taxaw cigt.

Ak jigeen gu taxaw la sol tubeebi bu bula bu leer la mu ngi sol ay dalayu ñuul dalay na tankay dara feeñ yopplana ba ci biir dala yu gudda la tubey mboo bu ñuul la sol mungi bu daxas morso bu weex ci yarama bi morso bi na ñuñ pa binda suñ turi réew mi mungi takkallam.

Ni ñoo anee sul kaarangi réew mi ngi taxaw def rang bi jup am na góor gu keneen ku anee kaara ngi réew mi ku nekkx ci taxaw seen kanam m ngi taxaw jup loxam yog n ko jubal num ñog nak ngi sol ay dala yu ñooyu soo niwee ci beneen rang yi beneen ñatte ñu dendoo ñatti nu dendoo ku am jigeen bu deflu ponxa ci yaramam bi ñoo nuroo ñoggaay ay mbaxna.

li ay trontor yuñt xawar ay palaasa tontor yi nak ay xob yu wettala ak xob yu orance ko xob yu orance nanuy am u mbokka tuutyi xob yu wekkay nak ñoo gëna bari xob y orance yi ak yu mbokkay tamil nak xob yi wertay tamik ñoo gëna yaatu xob yu orance yi ak yu mbokk

Góor ak jigeen num ñu nuaw kompalet mbaseñ gu ñuo i góor yubu xees lax ngi toog jël bena tankam bi tekko ci benen bi ngi solgaramb bu ñett morso ngi jàmbaat bi woñ yu mboxa bu leer jigéen nga ngi solgaramb bu taba taybas xw taxaw ci booli goor bi jël bena loxal tekko ci kombag yi góor bi.

boppa buñuy litta la litta yi ñengitudda mbaram mbaram bi yokkun ci dara tawor kese la wañn litta yinak pareegum littakit bi ñaari loxam ngi feeñ benn loxo bi jaru baram bi muy am jaaru baaram bu mboxa bu yem mungi litta benn jubba

xalelu góor bu njool am taxawaay ngi sol konpreg tubey bu gatta subey bi am boobi yu paniroom tube bemboorb lu mboxala ci gannaaw ñumto binda lu juróom dañ binda bi lu ñuul la ci koji mbool mni am lu konk ak ruddayu konk akngisonboobu ñuul ciroon dboob yu loxo yu loxo yu ñuul la tamit

lii aw waruwaay bu taxaw la ab buntam mu ngi béeku amna ay nit yu pa taxaw amna xar bu taxaw ci wetu waruwaay bi mungi sëgëtal ab boppam amna genn gune góor bu yem mungi taxaw ci buntu kanami wruw mu ngi solmbo bu mbokxa bu em amna geneen gune góor bu xawanjool mu ngi taxaw joxe ganaw solmbobo bu weex taxaw ci wetu waruwaaye

Fi akab bereb la benn góor ngi joxee gannaaw ku njool ni mu ngi sol mbuba bu weex mbuba bi demna bi xawa tiim uumam yi amna beneen waaye bu toog ci toogu mu ngi sol mbuba bu konxa.

Lii ay nit yu taxaw ci ko tabax buñuy tabax ni nett nit nile ñum ñot ñi ngi sol ay mbaxana amna cu ñoom ko sol mbuba bu konxa amna cu ñoom ko xamne mbxabi mbaxana bu wertala.

lii ay dallala wayen beneen dallar yimoo gëna feeñ morom ki dalay c beneen koñ bi mu ngi am ay bon bon yu xala sakan amnayu ci xawa suuf ni ay binde yuy xala feeñ ci dallari binde yuñ ko bindee lu ñuuru

Li ays ganaar yiñu seen la yeneen ganaal gi sikxa la sikka bi boppa baa ngi xanka mungi taxawal benn tanka bi ac benn tanka bi benneen ganaar gi nag mu ngi taxaw joxee gannaaw.

li akabwaruwaay bi mungi taxawe joxe kanam waruwaay bi mungi taxaw ci kow ay ñax amaakab góor bu taxaw ci ko waruwaay bi mu ngi ekkati benn loxom bi wàccee benn loxom bi am na akab mbàndarga mool sa bu mbox bu nekk ci kanam waruwaay

Lii akab picca bu tudda licciin la, mu ngi keppa akab jën ci dingante ñaari tanka yi, picca bi mu ngi firi ay mbaggam dinaaw, dunga yi feto ci wàlli mbaggam ay dunga yu nyuul la, ci dunga yi ci suuf ay dunga yu ñuul la, dippi ci boppam be baat bi yuy dunga yu weex la.

Lee ay góor yu taxaw la ñum ñepp ni ngi jublu benn palaas ci góor yilay taxaw ni amnañuñu xamne amna luñu tiyee ci seni loxou amnañoo xamne nak seeni loxou amul dara amnañu ci taxaw jukk amnañu ci xawa sëgga.

akab garab gu taxawla, garab gi xobam yaa ngi feeñ, xobi nak ñigi sakan ci kow-garab gi, xob yu wertala, garab gi tamit ay banxaasam yangleen di gis, xobi ñigi sax ci koow banxaasi garab gi.

akab toogu la toog bi nek dafa am weeru kaay weeru kaay bi soo soyte ci kow mu ngi am lu nuul b toogu bi dafa àndak njege naay am na rëbda yu mënni ay doomitaal yu nekka ci toog bi yaram bi der la

Kee waruwaay bu tahal ay lampam la waruwaay bu guddala mungi am kuloor bu mbokka amna waxambaane bu joxee gannaaw mu ngi sol tubeey bu gatta ta werta bene tankam baangi ekateeku benen tankam bangi sampe ci suuf se.

ñaari palaat yi nak ñoom ñoo niroon ñaari palaat yépp seen puloor bi bu weex la palaat bi ci nekkanak bu ngi am lekka ak mu ngi sampa xop ci koowam palaat bi ci kanam namnam lekk gi am na lu weex lu nekk ci koowam

Ay góor la kennkan ci gannaaw kenn ñaal ñi ci kanam kennkim ngi sampa benn tankam bi dekati benn tankam bi mu ngi sol komporé tubéy bu xonka am lu mboxx ci betu beneen loxam bi mu ngi am rëddayu bula ak yu weex kim dendoŋ nakuk loxam bi mun ko jublul ci boroom comporé tubé bu xonka bi mu mit mu ngi sol lu kawaas yu weex amna ay rëdda yu fa nekka.

ay ñaari jigéen la ñaari jigéen yi ñob nam ñaa ñob ngi takka seni boppa kennka ngi sol tubey sol mu ba bu weex bonnna ci kanam ngi am yeneen kuluur kerenkina sër la takka ni sol bu ba bu em boxa bool

Aka góor bu sëgga la mogi sol mbaxana mu ñuur sol mbuba bu werta mbuba ci kanam mogi am ay rëda yu ñuul.

Ak jigeer ngu kanamam ngiri feeno bañam yaa ngi génnañuy weex ci ñam mangi ñuur.

Garabak tontoor bu taxaw la luppaalupayu mu ngi taxaw ci kow tontoor bu ubbi ay mbaggam.

Nyari caas yu dendoo nyari caas yopp niroo caasi sen ndëpu yi yu ñuul la sen yaram bi yaram bu xonxo la caas bu cu nekk mu ngi am binda bu weex ci yaramam bi.

Colini aada ak cosaan la sol nu ngi sol mbaxanamu xonxa mbaxana mi nag niñ ko sadda ay er peri fasokloor yu bari ñoo fa nek ci suufi peri nag ni ngi am ay pedtow baatam bi tamit mun fat sol ay fasa ngi càqi peer.

Gënnaw waruwaay bi ay nasaraan ñooneka ci biiram dóorak nit ku wuul mu ngi taxaw ekati benn loxom bi jàppa ko ci weñu waruwaay bi mu ngi wàccee benn loxom.

buteel bu weer bina ndëppaandi ndëppaanbu ñu la ci ko weer bi ñu fatay ak ab kayit kër jina muñ am ay binda

Ndaw ci lettu ti baale bu kyokkayna yokka yu guddala ko def ci ron bi mnumeni ay bu tit noppayi ngi sol fu long longi wiis bungi sol bu bamu weex mu am ay binda yu ñuuy.

Waruwaay bu taxaw joxe ganna waruwaay bu imrana mu yaramam b mu ngi xonxa ay punuy waruwaay bi nag dañu ñyuul.

Kuy beri bu jàngookaay ra ay xale nungi toog ci biir miigi jàngookaay bi toog ci ay toogu tiim taabal amna xale yoo xamna mi ngi taxaw ningi niroo ay yiré yi yu bulala amna benn xale boo xamna mingi taxaw munju mngisoor mbu wobu mbokxa.

mingi ay boopen ñaari góoli taxaw yu dendooyi kennaki mbuo mi sol bandee usuñu réewu mi la mungi tiyee beneen bandeer bi morsof ci loko oben bandeeri suñu réewumi la kenem ci ndendoo mungi sool mbugo yu ñuul ciyee morso bi mbokk mungi am ay binda

ñaari dalla yniroo seen yaram yi ci biir dafa ñugu bici yi nga am luy klóor yu tegee ci koom dalla bu nekka kloor bu nekk ci samoram moo nekka ci beneen dalla bi ci pirndelpulaaw ñam ñoo bokka leppaluñ niroo

Ti mbonaat la ci mbonaat bi nak amna ci yenn tankam yuy feeñ doxambaa ngi feeñ benna butambitam mu ngi feeñ boppam bi mu mit mu ngi feeñ

góor ak jigeen bi taxaw góor gangi lënga baa dokxe jigéen bi jiyeen ba ngi laxas lopam bi ci ganaawu góor bi jeen gaa ngi son bu bomu wert góor ba ngi sol bo bu mboxe geen ga ngi takka ser ta takka mu soor tanit

Pan bi paani foore la mungi taxawl amna loxabu tie paan bi amna dendo tanka bi mungi sol dalla bu ñuul juumi dalla bi mungi nekka buumbu bula.

Xasindaw su taxaw bu ñam yaa ngi feeñ mungi def teg ci boppam bi tek bu ñuul mngi sol kompalet bi bu koymet ju lëndamut la ngi tie kalpem bu am xonxa bu ñurut toog bu ñuul mun ci gànnaawam.

Ay jigéen nekka ci tenn bi kennka ngi tiyée baag bi tenn bi teeni poli la ñaari jigéen yi ngee enante borombuba bu ñuul bi enuna be pare faanam bi pànbu ñuul la muji aj siram bi ci koow.

Lii longlong, longlong bu àndak ay wiisam ñaari longlong ak ñaari wiis. Longlong bi ngay duga ci ca bën bëni noppa bi nga jël wiis bi wiis ko ci ganaaw mu mu na tëju.

Rab bi mu ngi tudda mbëtamoom dafa xawani doog bar jëma waayen duñ benna li mbëtta la tudda mngi gennee catu lànneñam bi.

Li ak fas wuñ ronkla ci masini jiokaay bi goor bi moo nekka di pous masini jiwokaay bi ak jigeen mo amatal góur bi fas bi mungi sor mbuba bu xonxa ak sër bu bulo.

Ab ndaw bu xees bu emm amud yaram bu baax mungi sol kompaleet roba bu bulo roba bi nak naw bu jootla mongi eksi baci suuf robba bi nak ak musoor bi yep bena la.

ak ndaw sisol kompalet bi nambuba bi taybaas ta taybaas bu amu loxo sipa bi dami penka yi ñoom ñoo teen ran suuñuy beci um bi beci suuf yopp dafa yaatu sipa bi dafa jot beci suuf ngi sol cenn bu niroo kalpe bi ak lam bi yóppa n 1 clor

Nye nuy nye nu amee kaarange ak dalu réew mi nuge taxaw jub koj boxq seni fetal amnako xamna ci ñom moo nyeka se mum mo taxaw che mum ngay njàkka jot ci ràngi mum yiree bim soll neruwutak yire ye ñi amee kaarange réew mi soll kena ci ñoom nag moo gëna gudda ñoom ñepp.

Lii ay guuti lem la, guta bu nekka ñu fa def kayit, kayit bi nak dafa am ay binda, binda bi ñu fa def pireb gutta bi, gutta bi pire bi mungi nekka ñaar téemeer ak juróom fukka ci xaalis, ci guta bu nekka ñun ko fa bind nak.

Lii ak ab bandirab réew la bandirab réew bi na muy am ay kuloor kuloor ga ci kowmoy kuloor bu ñoor toppa ci lu weex am bu xonka nga amati kuloor bu weex bu ndaw bi ci suuf lu wertala nga amati lu menni ay bantayu lakkalante ci digga bi mu am lu konka ak lu weex.

jigeen bu xees bi sol mbu ba bu mboxa mugi sojakal kanamam bi mbaramlale tu mbaram ina kawari kese nen ko lettii

Lii aaday réew mi lay wonee, minga am gënna kuut mum ci biiram, mu nga am leket, ruuxu mum ci booram, nga am bakku banta, bakku banta ak koogi lekket, yooytam ñingi fufnoon ajee.

ak ab réiw la bandeer bi ndaxnu ngi am kuluor bu bula ci kow boo konxa nekk ci digga bi bu, wexx nekk ci fif nga am weer ak biddiw nekk ci digga bàndeer bi weer lék biddiw bina kuluor bu weex li.

Rabbakat yuñungay rabba malaa ni sit ay ñaari loxam mungi feen lu tuuritammu ngi feen ci mbubam bi.

Berëb bi ay ñambi ñoo fi sax ñambi yangi sëxa be sen xob yangi sëxa te werta xob yi ñi ngi kawa gudda te sew yaatu wuñ noonu.

xabi tontoor yi nax garab xabi tontoriñ yi saxa xabi wertañu moo ci gëna bari amna tontoor bu konxa bu leer wala konxa bu ñuurig rañ yoo weertaynax ñoo gëna bari yoo yi fe.

Lii bàndeer ak ak ab réew la bandeer bina curóor bu njaxta bu nekka ci ko mooy klóur bu xonxa la kuróur bu weta bina moo gëna yaate curóor bu xonx bi nga ama te beneen króur bu xonxa bu nekk ci roon klóor bu weta bi nga am weer ak bidd weer bi ak biddu bina seen coóur yi klur yu mbokxala.

Lii ay limon la, limon yinak yeneen yi xarunleen, benn xarit limon bi moneka ci koow, yiñ xarut yinak dañ kumasee lax

Liy ay jësib leen jësib bi teba ci biti ngiteba ci kow suuf yi ñeenti jësib la netti jësi bina ñoo gëna muno peg do gëna feeñ aka góor mingi së ja tiin jësi bi loxabamingi jël benne loxam bi jubale ko ci benel jësib bi guur gi ci loppam mungi sor bu bobu werta.

Lii doomi taba buñ ubbi la ci biir doomi taba buñ ubbi bi buróomi xooxi taba moo ci nekk buróomi xooxi taba yooy nak muccum ci benn xoox.

Ndaw sine nak mingi sol kompleetu sipa sipa bi su penka yopp ngi teen baañ sooro mbuo uomi be ci suuf yóp dafa yaaka sipa bi dafa jot bemy lalec suut mbu bo mi nak moom amu loxo lox ay buñu sew ñoom la galalante wërale ko paat bi wenami ci koow ngi feen

Ngoor srinaki reyim sol lunuy firndeel mooy nigi jeexale janga ci pencum nu njànga mu gina kowe ci sunum réew foogla jeexale.

lu akab lëg la lëg gina yerambaan meni duumi taaw noppay ñaal noppa ñuf ngu gudda benn la bëtambitam mujub feer

ñatti góor ak benna jigéen ñatti góor yupp munju togci toog benna góor bu solmbubo bu xonxa bi moom muyu rawlante loxoy tekku ci dënam jigéen di moom munju taxaw ay loxam ningi ekkatéeku mingi lékku mees

Lii njaayan la, njaayan bi ñum ko tàkkati digante ñaari garab, beneen bi mbaaram ñax, mbaaram ñax bi nak benn bantarek bu taxaw moo ko tiyee, géeju nuñ ci ganaaw mbaaram ñax mi yan koy seen.

Peerab dalle bu ñuul, ci kanam dalla bi nak mungi ay buum, buum bi dañ ko dugalante si ñaari peeri dala yopp ñoon la mel, ci mbujanteli buum bi nak mu ngi amee lu weex, dala yi soo ko solee sa testni tankay dara du genna yób dafay nekka ci biir dalla bi.

Lii ak ndawla mi ngi taxaw, solu graambuba bi, grambuba bi neg dafa yeg si be ci suuf, way pis bi neg dafa wirax, mingi dëf loxam benen bi mun ci wàkku ak ab saagam, mingi sol lonet sëggatal xar-xaramam bi, mingi daf teg, beneen loxam bi mun kot xawa tyey càcti mbubam bi, montoram bi buum yi bu ñuul la ni gi xala feeñ.

bu taxaw jigeen bi ko xees la mug sol kompaleti waksi waksi ginak sipp ak bubbala ko ñoo mbuba bi taybaas la sipa bi mu ñow ko sippa bu xar ci kanam ailam benn eilam bi sax mungi gina ci xaraxar bi benneen loxo bu mbàccee muñu ko def taka montoor tiyee ko sagg bi mu ngi def teg bu ñuul

Jigéen bi muñu ci biir tolli mboxa bi mungi solkaala bu ñuul mu ngi tiee ay gubi mbokxa yuñ dama be pare benen loxam bi muñ ko taxawa ci garabak mboxxa gi ngi xoolfo ñoon.

Fii bereebu jangookaay la, xale yiñ ngi toog ci toogu tiin taabal, taabal ak toog bu nekka ñaari xale ñu fa toog, nu ngi niruo ay yireey jango, yirée yindee jànge ak aku jigéen mu gi taxaw ci gannaaw xale yi, moomit yireebu mu sol ak yireey jangookaay xale yi ñoo niroo.

li peerab jaaru wiis ci noppala wiis bi ci diga bi mungi am lu weex li ko war mungi am baxa bu leer ci kay diñ nekka peer bi rek moo fa des di ci des yópp ay bën bani kese ñoo nekka ci kay bi findena y 1nn peer bi rek moo fa des

Lii ak ab bandeerab réew la bandeer bi nag yaram yóbbula la mu am janka bu tegee ci poom janka binag lor bu mboxala am picca nekka ci ron janka bi firi ay mbaggam ci koñ bitam am na ay rëdda rëdda yu mboxa yu fa nekka.

Bi aka góor bu ndita mbaram yi dijam mbaram yina kawari cose nuñ ko lette detay soo seete xaj bi ci kanam dafa mennu lu xawa duga lante ci kanam i jëgi góor bi ñun ko wàtt

Nyaari góur yuy fubbal wex cu ci kanam munji daw beneen tanka bangi t xeree ci suuf beneen bi mun ko ikkati mun ko jëmale ci gannaaw fotbol ban ci wetu tankambe ngisol mbubo bu werta ci ci gannaaw nam ngisoltuwee bu gatta bu weex ak mboo bu weex mboo bi tuwee bi ñoonireex boo bi ci gannaaw na munji am ay bindey werta ci ko munji am sunu bandeer réew mi.

Luy akak jigeen la muju taxaw ku xees la munju soru kompalet bi sippa an mbubala ipai moom penka yopp dañ peen ci surom boo uom tuuti uumi dañ yaatu te sipa bi dafa jor dafa wàcca bi ci suuf mu sol mbuba bi mboobi amu loxo mboobi dafa xawa ikat yi wen ñu jëmale koow.

Takabu jigeen bu toog manga tu tibbaale tibbaale ba luñ ko xaje yeneen xaj dañ dajoo ci koow yeneen mu wàccee leen dileta leen nu wàcce ci suux yokka leen d yokka bina ciroon dafa me ngi tari butit mangi taka ceen gu sew ci baatambi ngi.

akam minikar la minikar binak yaram bi dafa konk am moradda bu weex bu ci nekk ay te am ngi amee ay dbindenak lu weex neen ko bind yi .palanteeri kadam fi dawalkati ato bi di toog weer biñu ko wàccee b yeneen ñaari weer yi dañ leen xala ubbi rek waayeen ubbi bi sësut nooni.

Góur gi taxaw ni yire bin sol dafay wone ne ku jeexal jàngala ci funfin jàngamu gëna kole ci réew mi nilu taxaw son boobu ñuul ci kanan i amnigu laxaso ma ngi leef mosobu mbokk ci baatam bi nu wàcc ci boori dënanbi nigu takka monto dalami dalañun ulla.

N'atti xala yu tog ci salinsi ñatti xale yi ñaari yoone kabuur kenna ci jigeen la xala lu jigéen bi miji te dasi kow salinsi keneen kaanu teox ci kow puno bi miji sormbuba bu werta keneen kinag moom miji sukka ci kow uumam bi sormbuba bu konka ika ci benn loxom bi.

Lii ab bandeer bu reey la, bandeer bi yaram bi yap bula nekkut bula bu ñorde, bula bu leer regla ñu am biddiw bu nekk ci diga bi, biddiw bi nek bu weex la.

niy ay ndawla ñett ndaw yu paxawla ngir ñaarni yu jën senuy bëñ senuy bu ba ñoo niroo, ci seen weti boppay ñu fa binda dañ nama bërebu jàngoo kaay.

aynt yu taxaw la ci nitu yuoy ñuoy ñaari góor yu nit yuñuoy ñu fax bben nesa raan bu jijeer xna aynitu ñune ci ay xale ni anna ñaari xale yoxane ñingi def kaala yuñu seni boppa.

Bër bu jaayukaay bi rang gira gis ni ay potile kana a potimay nees la ak buteeli kaane kanne yu muñ ci bu buteel bi ñu koy wax kaani paccal ninyi am xubeer bi dafa am lu mboxa ci ko am lu pong.

Li ataptoorla tool bina gañtax bi saxna gañtax bangi weertax ay nit yuñ ci tool bi ñaam jigeen miir ñappa ci kanam yi gi sëggut bu baa niir xool ci kanamam kenanki nam mii sëgga jëmam bi yog mngi sëgga ci suuf mungu waccee ay loxa mbiñ romb uumam.

jigeen bi itow nina ku chansela mungi sol boobu ñuo boo bi ci baab bi mungi am ñaariweddey weex mungile tuti baare buñu yokqa bi nag dañ kooraw te yokqa bi defa gudda.

palaati asab yu weex bu tekg ñu ci dugal ay ñeenti pataat pataati nat dañ leena togga amna pataat boo xamne moom daana ka kanam ngi dafax xorleerbu